Lɔɔre ahodoɔ a agya atɔ mu ama no ahyew sisi hɔ. Nnipa binom nso wɔ kwan no akyi. Nnua nso kwan no akyi. Wusie apue efi baabi a lɔɔre no wɔ no.

Abaamua bi a ɔhyɛ singlɛt tuntum wɔ asaase petee bi so. Ɔde sola panil bi ato asaase petee no so. W'ahyehyɛ mfidie bi nso ɛwɔ sola panil no ho. Nhwiren ɛwɔ asaase no so. Ahaban ahabanmono nso wɔ asaase no so.

Nnyata ne buffallo ahodoɔ wɔ nwira mu. Na nnyata bi ato ahyɛ buffallo baako so a wɔrewe no. Gyata baako nso wɔ akyiri a ɔreba. Ɛboɔ nso wɔ asase no so.

Nnipa dɔm a wɔgyina gyina nsuo mu, ebinom aworɔ ɔmo ntaadeɛ, ebi nso ɛhyɛ wɔn ntaadeɛ. Ebimo ada nsuo ne mu, ebimo apagyapagya wɔn nsa, ataadeɛ a ebimo hyɛ no ahosuo ɛyɛ tuntum ne kɔkɔɔ.

Nnipa ahorow a wɔgyina asaase bi so, ebi ɛhyɛ senglɛɛte ɛne trɔsa. Ebimo akuntun kuntun wɔn mu a watu fɛm, wɔde paapo ahyɛ fɛm.

Nipadɔn a wɔato santene na wɔakyekyɛ wɔn mu wɔ asase petee bi so. Binom hyɛ kyɛ. Binom nso hyɛ nose mask. Ntadeɛ a wɔhyɛ no bi ahosuo yɛ tuntum.

Nnyipadɔm a wɔn nyinaa hyɛ tuntum gyina hɔ. Ebinom kita kyiniiɛ. Ɔbaako nso kita nwoma a ɔrehwɛ mu. Efunu adaka si wɔn anim a nhwiren wɔ so. Kapɛte a ahosu nso yɛ ahabanmono nso wɔ fam. Na ɛno na funu adaka no si so.

Nnipa ɛnnum a wɔn ɛte mpa so. Mmiɛnsa ɛhyɛ ntaade fitaa. Mmienu ɛte bɔ mu a wɔn resere ɛkyerɛ wɔn ho. Mpanimfoɔ mmienu na ɛwɔ mu ɛna mmɔfra mmiɛnsa. Mpanimfoɔ no, ɔbaa baako ɛna barima baako.

Nnipa a wɔn kita nnuane ne ade. Wɔn abobɔ nnua ɔwɔ ɔdan no ho. Ebinom ɛwɔ nnua no so, ebinom nso ɛwɔ fam. Ebinom hyɛ kyɛw.

Abaayewa bi a ogyina ɔdan a n'ahosuo yɛ fitaa mu. Abaayewa no de fon etua n'aso a ogu so kasa. Ɔsan so ekita nkyɛnse a ɔhohoro mu.

Nnipa mmeɛnsa a wɔwɔ ɔdan bi mu. Baako resere, na baako nso resere a ɔkita bɔɔlo. Ɔbaako nso de adeɛ abɔ ne mu. Pono si baabu no ntam.

Ɛmaayewa ne mmɛrima a wɔtete laptɔp anim na wɔɔsre, ebi kita twerɛdua na nhoma ɛdeda ebinom anim. Nhwiren nso sisi ɔpon no so ataade a ɔhyɛ ne bi ahosuo ɛyɛ tuntum.

Mmaayewa mmienu a baako te nkankyee bi anim na baako nso te aburo a wɔɔtoto bi anim. Nnadeɛ ɛwowɔ abaayewa no akyi. Ataaeɛ a abaayewa baako hyɛ n'ahosuo ɛyɛ tuntum.

Keteke a ɛnam ɛkwan so. Keteke no ɛyɛ dada. Nkurofo pii ɛna ɛwɔ keteke no so. Ebi gyina so, ebi nso ɛwowɔ nkyɛn. Ebi kita frankaa. Ntaareɛ a ebi mo hyɛ no ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ tumtum.

Mmayewa ne mmarima a wogyina nsu bi ho. Ebinom hyɛ ataade. Ebinom nso nhyɛ ataade. Ebinom apagyɛ wɔn nsa. Ntaade a wɔhyɛ no bi ahosuo yɛ tuntum. Nsuo sane fi wɔn akyi gu fam.

Mmaayewa a wɔn nyinaa agu mayaafi ɛtete fam. Baako nso gyina ɔpono bi anim retwerɛ so. Slaate ɛdeda mmayewa no bi anim. Papa bi nso gyina mmaayewa no akyi.

Ɛmaayewa ahodoɔ a wɔtete hɔ na wɔɔsre, wɔn nyinaa adepam afidie esi wɔn anim. Adepam afidie no a esi wɔn anim no wɔ ahosuo fitaa, ntaade a ɛmaayaa no hyɛ no ebi ahosuo ɛyɛ fitaa, ebi nso ɛyɛ tuntum.

Abaayewa bi a ɔte laptɔp akyi, na omiamia so. Papa bi egyina anim ɛna ɔne ɔmo kasa. Nkonwa tuntum tuntum esisi hɔnom. Nnipadɔm ɛwɔ akyi a wɔn nso emiamia laptɔp.

Asogyafoɔ ahodoɔ a wɔnam. Asogyafoɔ no nyinaa hyɛ atade a n'ahosuo yɛ ahaban mono. Wɔsan nso hyɛ kyɛw a ɛyɛ ahaban mono ahosuo. Lɔre kakraka bi nso di wɔn akyi a asogyafoɔ no bi wom. Lɔre bi nso wɔ wɔn kyɛn. Saa lɛre no yɛ tuntum.

Nnipadɔm a wɔatwa ahyia. Ebinom kita frankaa ahodoɔ. Apolisifo ahorow nso wɔ hɔ a wɔne nnipadɔm no repere. Atuo kitakita apolisifoɔ no. Wɔ apolisifoɔ no atadeɛ a wɔhyɛ yɛ tuntum.

Dan bi aakonnwa ne pono bi si mu. Nkaneansowɔ dan no mu. Gelaase bi nso bɔ dan no mu. Curtain nso sɛn dan no mu, na wɔahyehyɛ steps kɔ soro wɔn dan no mu.

Nnipa nnum a wɔte dan bi mu. Dan no ahosuo yɛ fitaa. Ɔbaa baako gyina hɔ a ɔne wɔn rekasa. Baako ɔbaa baako nso te laptop akyi. Ɔbaa baako atade yɛ tuntum. Barima baako nso atare yɛ tuntum.

Mmarimaa bi a wɔn nyinaa hyɛ atadeɛ korɔ retwe ahomabo. Binom nso abubu nkotodwe na wɔrehwɛ wɔn. Baako hyɛ gloves, na wɔn a wɔaka no deɛ, wɔnhyɛ hwee wɔ wɔn nsa. Wɔn nyinaa hyehyɛ socks kɔkɔɔ ne tuntum.

Mmayewa bi a wɔtete mpa so. Ntontom anan wɔ wɔn so. Anɛɛsefoɔ nso wɔ hɔ a wɔrehwɛ wɔn. Wɔde nneɛma ahyehyɛ wɔn ti. Atade a nɛɛsefoɔ no hyɛ no ahosuo yɛ ahaban mono.

Mmofra beberee bi a wɔte fam. Ebi de ade akyekyere wɔn ti. Ebi nso bɔ wɔkye. Maame bi gyina hɔ a w'atene ne nsa. Ɔdan bi nso esi akyi. Ahaban bi ɛwɔ ɔdan no anim.

Nnipa a wɔwɔ ɔdan bi mu na wɔgyinagyina mfidie bi anim na wɔrehwɛ mu. Nkanea asɔsɔ mfidie no so. Ɔpon fitaa bi si hɔ a mfidie no sisi so. Ntaade a wɔhwɛ no bi ahosuo yɛ tuntum. Abaamuwaa baako, ade hye ne, ade fitaa hyɛ ne nsa.

Nnuane ahodoɔ a ɛsi pono bi so, nsuo nso si pono ne so, nnipa atwa ɔpono ne ho ahyia a wɔredidi, abaayewa baako afa aduane baako de rehyɛ n’anum.

Mmɔfra mmiɛnsa a wɔn gyina fam na wɔn retwitwi nkukuo mu. Nkukuo bebree sisi wɔn ho. Bokiti a ɛsi akɔdaa baako anim ɛyɛ tuntum na wɔn ataare a wɔn hyɛ ɛyɛ bluu.

Adwadifoɔ a wɔwɔ adwam. Mmaa ne marima. Ebi hyɛ ataadeɛ a n’ahosuo yɛ ahaban mono. Ebi nso hyɛ fitaa, ebi ahyehyɛ ntoosi wɔ wɔn apono so. Kyinniiɛ ahaban mono nso wɔ hɔ.

Nnipa mmiɛnsa a wɔwɔ dan bi mu. Baako rebɔ piano. Baako nso rebɔ baarin. Ɛna baako kita microphone a ɔreto dwom. Nea okita microphone hyɛ ataade tuntum a fitaa wɔ mu.

Mmarima mmienu a wɔwɔ dan bi mu. Baako rebɔ baako oanneɛ. Nea ɔrebɔ panneɛ no hyɛ kyɛ na ɔsan nso hyɛ gloves. Box ahoroɔ ahoroɔ na ɛsisi pono no so.

Mmeawa mmienu a baako bi nso rebɔ baako panneɛ. Wɔn baanu no nyinaa hyɛ nose mask. Ade nso hyɛ baako ti. Nnipadɔm nso wɔ nkyɛnkyɛn a wɔn nso wɔhyehyɛ nose mask.

Mmarima bebree a wɔn gyina asaase petee so. Ɔbaako kuta twene a ɔrebɔ mu. Mmienu nso ɛhyɛ singlɛt ɛne trɔsa a wɔn redi asa. Nea ɔrebɔ twene no ataareɛ ahosuo no yɛ akokɔsradeɛ.

Nnipa afaafa baanu a wɔn retwe ahoma. Afa baako no ɛyɛ asogyafoɔ a wɔn hyɛ ataade a ne nyinaa yɛ ahabammono. Ɔfa baako nso de ɛyɛ asogyafoɔ a wɔhyɛ ahabammono ɛne fitaa. Ebinom nso hyɛ batakari a wɔn gyina ho na wɔn ɛrehwɛ.

Ɛdan dedaw bi a ɛsi hɔ. Ɛdan no yɛ aborosan. Dade kuo bi si ɛdan no anim a ahwedeɛ ɛgu ani mu. Galɔn bi nso ɛwɔ ɛdan no anim. Nnipa ahoroɔ atwa ɛdan no ho ahyia. Ebi ɛrewura mu, ebi nso ɛrepue.

Abaamua ne abaayewa bi a wɔɔdidi, abaayewa no sere a ɔkita kube, abaamua no so ekita nsa na aduane esi wɔn anim. Ataade a wɔhyɛ no ahosuo ɛyɛ tuntum ɛne kɔkɔɔ, abaamua no ɛde duku abɔ ne ti.

Nipadɔm a wɔkita frankaa. Frankaa no so no, wɔatwerɛ so OBIDATI YPUTH SUPPORT ALLIANCE, EBO STATE CHAPTER IN NEW NIGERIA. Nnipa baanu na wɔbɔ frankaa no so. Wɔn nyinaa hyɛ atadeɛ tuntum a fitaa wɔ mu.

Nnipa baanu a wɔgyina motor be ho. Wɔrepia motor no ahyɛ afiri kɛse bi mu. Baako hyɛ geans ne mpaboa. Baako nso hyɛ hyɛɛte. Motor no yɛ tuntum.

Nnipadɔm a wɔte afɔ mu na wɔn ani abere na wɔreka afɔ no. Dodoɔ a ɛwɔ mu no hyɛ ataadeɛ a n'ahosu yɛ ahaban mono. Nnipadɔm nso atwa wɔn ho ahyia a wɔrehwɛ wɔn wɔ nsuo no so.

Afiri a nnipadɔm te, binom hyɛ ataade tuntum, nea ɔretwi afiri no ayi n’ani ato nkyɛn, opolisini bi nso te afiri no mu.

Mmarimaa a wɔn ani agye na wɔrebɔ bɔɔlo wɔ nsuo mu. Ɛbinom nhyɛ atadeɛ, ɛbinom nso hyɛ wɔn atadeɛ. Nnua sisi wɔn akyi. Nhabammono ahodoɔ wɔ wɔn akyi.

Nnipa dɔm a wɔwɔ dwa mu, ebi yɛ maayew na ebi nso yɛ maamua, ataade ahosuo a ebimo hyɛ no ɛyɛ kɔkɔɔ ɛne tuntum. Mpaboa bi ɛwɔ maamua bi anim, maayewa no so bi egyina akyi a wɔɔsosɔ nneɛma no mu.

Sopɛɛse kɔkɔɔ, phone, earphone, twerɛdua ne nhoma fitaa, kyɛw, kamɛra ne mpaboa.

Mmarima baanu be mmaayewa baanu a wɔkita microphone. Abaayewano mu baako hyɛ atadeɛ kɔkɔɔ, na ɔresere. Mmarima no mmienu ne abaayewa baako nso hyɛ headset.

Nnjpadɔm a ɛwɔ ɔdan bi mu, mmɔfra dɔɔ so wɔ mu kyɛn mpanimfoɔ, bi ɛrebɔ twene, bi nso ɛreba xylophone. Ntaade a wɔhyehyɛ no ahosuo bi ne akokɔsrade, ahabanmono, ne kɔkɔɔ.

Mbɔfra ebien ne mpaninfoɔ ebien a wogyina nhwiren bi enim. Mbɛɛmua ɛyɛ ebien ɛna mbaayewa no so ɛyɛ ebien. Wonyinaa ɛsere , mpanninfo na wɔwɔ mu no ɛhyɛ glovs wɔ.

Lɔre bi a ɛsi asaase petee bi so. Nnipa bɛyɛ ɛnum ɛgyina lɔre no anim a ɔmo abiem a ɔmo hwɛ mu. Nnipa a ɔmo wɔ hɔ no, ɛbi hyɛ ataade fitaa. Nnipa baanu ɛhyɛ kyɛw. Lɔre no ahosuo ɛyɛ.

Obi a w'ahyɛ ataadeɛ akata ne ho nyinaa na wasanso ahyɛ mask egyina hɔ. Nkorɔfo ɛdeda mpa bi so. Papa bi so ɛde adeɛ ahyɛ ne hwene a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ.

Ɔdan a nipadɔm ɛgu mu. Tɛlɛvihyin ɛbɔ ɔdan no mu. Laptɔp nso sisi taeble so wɔ ɛdan no mu. Nipadɔm a wɔn wɔ ɔdan no mu no ebi hyɛ tumtum. Kanea nso bobɔ ɔdan no mu.

Abaamua ne abaayewa bi a wɔɔdi asa, wɔn nyinaa hyɛ ataade tuntum, abaamua no hyɛ kyɛw tuntum, na abaayewa no nso hyɛ mpaboa kɔkɔɔ. Nnipa dɔm atwa wɔn ho ahyia a wɔɔhwɛ wɔn, abaamua no hyɛ mpaboa tuntum.

Abarimaabi a ɔgyina nnuaba ahodoɔ ho wɔ dwam. Nnuaba no bi ne kɔrɔte, bayerɛ, kakumba, ne ntoosi. Ɔde adeɛ tuntum abɔ ne mu, na ɔkita foonu a ɔrehwɛ so.

Ɔdan bi a ɛmu ɛyɛ fitaa. Nnua pono ɛne nkonnwa nso ɛwɔ ɛdan no mu. Glasse nso wɔ ɛdan no mu. Nkanea ahodoɔ nso ɛwɔ ɛdan no mu. Na nnwira ɛwɔ ɛdan no akyi.

Nnipa a wɔte afiri bi mu wɔ nwuram. Nnipa no bi hyɛ kyɛw. Ɔsono nnan nso wɔ hɔnom. Nnua ahodoɔ na ɛwɔ hɔ, na afei nso, nhaban ahoroɔ nso wɔ hɔ.

Ɔdan bi a mfonini ahodoɔ bobɔ mu na akonnwa tumtum mmienu nso ɛsi mu. Mfonin no bi wɔ hɔ a nnipa mmiɛnsa bi ɛhyɛ ɛkyɛw. Kanea nso ɛwɔ ɛdan no mu.

Abosom asɔneɛ so a hyenapo ɛne ɛboɔ ɛwɔ hɔ. Abɛduaba ahoroɔ nso ɛwɔ asɔneɛ no so. Kɔmfo bi ɛwɔ asɔneɛ no so a w'atene ne nsa akyerɛ ɛboɔ bi so.

Mmayewa ahodoɔ nnum gyina nhwiren bi akyi. Nhwiren a ɛwɔ hɔ no bi ahosuo yɛ kɔkɔɔ, fitaa, akokɔsrade ne ahabammono. Mmaayewa no gina ɔdan a n'ahosuo yɛ fitaa mu.

Nnipa bi a wɔgyinagyina ɔdan bi anim. Ntaadeɛ ɛsensɛn ɔdan no anim. Abranre bi te gallon so wɔ ɛdan no anima ɔremia phone. Maame bi nso hyɛ ataade a ɔde mayaafi agu ne ti.

Adwadifoɔ a wɔn wɔ dwa mu. Ebinom soso ayewa a wɔn nneɛma wɔ mu. Bɔksi nso sisi hɔ. Ebi nso hyɛ ataade fitaa a wɔn bɔ baage. Frankaa nso ɛsi hɔnom.

Nnipa baanu a wɔretutu fam. Ɔbaako nso gyina hɔ a ɔrehwɛ wɔn. Lɔre kakraka bi si wɔn akyi. Abosea bi gugu asase petee bi so. Wɔn a wɔretutu fam no, ebinom hyɛ kyɛw, ebinom nso .

Nnipa baanu a wɔrebɔ teebol tɛnis. Wɔn mmienu nyinaa hyɛ ataade a n'ahosuo no yɛ ahabanmono. Nnipadɔm so etwa wɔn ho ahyia a wɔhwɛ wɔn. Nnipa baako nso hyɛ ataade a n'ahosuo ɛyɛ ahabanmono na ogyina wɔn a wɔbɔ teebol tɛnis no anim.

Asaase a ɔmo afunku funkum no, nnipa bi mo abu kotodwe wɔ asaase no so, ebimo so egyina hɔ a wɔn akata wɔn anim. Ntaade fin bi egugu asaase no so, na nnadeɛ nso egu asaase no so.

Nipa baanu a wɔgyinagyina mfidie ho. Wɔn atadeɛ ahosuo no yɛ tuntum. Baako hyɛ sopɛɛse na baako nso hyɛ nose mask. Mfidie ahodoɔ wɔ baako akyi. Na ɛbi nso sisi wɔn anim.

Mmarima anan a mmienu kita wheelbarrow na wɔrepia. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛw, ɔbaako nso akuntunu ne mu wɔ fam. Baako nso gyina hɔ na ɔrehwɛ nyia w’akutunu ne mu wɔ fam no. Nnadeɛ ahodoɔ na ɛwɔ hɔ.

Nnipa bi a wɔgyina hɔ na wɔhyehyɛ kyɛw, osagyani bi nso wɔ hɔ ɔhyɛ kyɛ tuntum. Abaaewa bi wɔ mfonin ne mu a ɔhyɛ ntoma ataade. Papa bi nso hyɛ sepɛɛse.

Mmofra bi tete hɔ a wɔrehwɛ maame bi. Maame no gyina hɔ na ɔkasa kyerɛ wɔn. Maame baako so egyina nkyɛn a ɔhwɛ maame baako no. Amaamefoɔ nyinaa hyɛ ataade a n'ahosuo ɛyɛ tuntum.

Mmarima ɛne ɔbaa baako a wɔsosɔ mfidie mu. Mmarima no, mmienu ɛhyɛ ataade kɔkɔɔ. Ɔbaa no ne barima baako egyina afidie no so a wɔso som. Nkae fo no asɔ ahoma mu a wɔtwe.